Worooni no birxichi hara, daa"attanna darama yamame afame leellano, ha'ra yaa mite doogo fafe hara ikkittanna, daa"atto yineemmoti kayinni wolewa hinge daa"atta ikkittano, darama hattono.